Dɔnɔkɔdzi ame vovovowo nye dɔnɔwo le teƒema ame aɖewo awu siwo do amadede dzĩ kple ɣi tsaka abati vovovowo ha le wogbɔ ame aɖewo le anyimlɔƒe wodome ame aɖewo ha le anyinɔƒe

Teƒe gbadza aɖe eye xɔ gã aɖe hã nɔ afi ma, ame vovovowo eye woƒe nɔnɔme dze abe Wusawo ene eye ɖekakpuiwo, ametsitsiwo le me, wodo nuwo le teƒea.

Ŋuƒoƒowo sɔsrɔ̃ aɖe le edzi yim le kɔƒe aɖe me le gota. Ŋutsu aɖe ɖɔ kuku eye wobla watsi eye wo le ŋu sia ƒom. Yevu aɖewo hã le ŋua ƒom.

Zikpui ɣi le xɔa me eye ame eve nɔ anyi ɖe me. Ŋutsu ɖeka, nyɔnu ɖeka le. Wo bla abɔ ne nyɔnua eye wò bla ata hã nɛ ŋutsua. Ke amadede le zikpui ƒe titina enye vidzi mí

Gbedoxɔme nye teƒe sia, ame vovovowo le gbedoxɔme la me. Akpɔ titso ga ƒe nɔnɔme tata le xɔ la ƒe titina le vɔsa mekpli la ŋgɔ. Ati bubuwo ha le amadede ŋuti didi le woŋu, ede le megbe dome eye ede le ŋgɔdzi.

Tɔ gã aɖe wodo mɔ to tɔ la ƒe tsitsina eye hũhɔexɔ kɔkɔ aɖe nɔ eɔxɔ la ƒe go ɖeka dzi eye ave kple ati vovovowo hã le etɔ ƒe go ɖeka dzi.

Dzɔdzɔmenufiala aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe eye woƒe nufiala le nu ƒom na wo. Ke woƒe nudodo si wodo nye wodo amadede yibɔ ɖe gɔme eye wodo amadede ʋi ɖe dziƒo eye woƒe nufiala do ga ŋku.

Teƒe ya, ati xɔtunu vovovowo, gakpo, atiwo, xɔgbanuwo wole afi ma, eŋu vovovowo hã wole teƒe ma, etɔ gã aɖe le akpa ɖeka ye ati vovovowo le teƒea ƒe go ɖeka dzi.

Yevudukɔme, teƒe aɖe le moto, ame geɖewo tsi tre ɖe moto wole agbagba dzem be yewoatso mɔ me vɔ ŋu aɖe gbɔna ta wotɔ mɔ ŋua dzɔm be woava yi hafi yewoatso mɔ me ke awu si wodo nye amadede yi ke dzesia meɖe mɔ tututu o.

Vudoɖelawo nɔ teƒe ya, wotsɔ mɔ si ke wotsɔ ɖea vudo, tome vudo. Ye wole vudo la ɖem le teƒe ya, ame si ke le emɔ la ŋutidɔ wɔm la do awu amadede aŋutiɖiɖi kple dze le dziƒo.

Amewo nɔ aboƒo ƒe wonɔ afɔ abo ƒom eye teƒea ƒe go ɖeka dzi ati amadede vovovowo le afi ma, xɔ nyuie aɖe hã le xɔa ƒe go ɖeka dzi hye ame vovovowoe nɔ abɔ ƒo ƒea nɔ abo ƒom.

Teƒe gbadzaa aɖe, xɔ gã aɖe le afi ma. Xɔ ŋkume. Ame vovovovowo kple woƒe nudodowo kple amadede vovovowo. Ŋutsiɖiɖi, dzẽe kple gbemumuwo. Wotsa ka. Tɔdziŋu ɖeka ve aɖewo hɔ̃ wole teƒea.

Ame geɖewo le abo ƒoƒe. wodo awu amadede ŋtsiɖiɖi, ame aɖewo do godi dzi, awu ʋe eye ame aɖewo nɔ atsitre eye ame aɖewo nɔ anyinɔƒe nɔ nu kpɔm.

Eŋuɔ le emɔ ƒe domedome eye woɖe eŋe aɖe ɖe emɔ ƒe axadzi le ɖusi kpadzi, eŋuɔ ƒe amadede le ʋe, ye ekpe ɖoɖo le afi ma, amadede dze le ŋu.

Gbedadaƒo aɖe. Kposɔwo kple ame siwo le wodzi ye avekɔe vovovowo le afi ma. Towo vovovowo le afi ma ne togbetogbewo. Wo hɔ̃ wole teƒe ma. Teƒea le gbadzaa.

nyɔnuɔɖe kple via wónɔ aƒeme wónɔ seƒoƒowo dome nɔ fefefem le seƒoƒoɔwo me ye nyɔnu la dó awu dzɛ̃ dó godi blɔ ɖe gɔme ɖevi hã do godi blɔ eye wodó awu ɣe ɖe dziƒo

Ame hatsotso vovovowo wo nɔ afisia ke woƒe nuwɔwɔ si wɔm wole la ɖi fiã be wo nɔa dekɔnu kɔnuwo wɔm. Wodomea, amaɖewo do afɔwui, amaɖo ƒe afɔwui ƒe dzesiele nɔnɔ me dzĩ eɖewo nye fli blu kple ɣe tsaka.

Nyɔnu eve wonɔ. Ame ɖeka nɔ anyi ɖe dzokeke dzi ye wobble agba ɖe avɔ me da ɖe dzokeke la ƒe megbedome. Ke ne ekpɔ avɔ si wokɔ ble dzokeke la avɔ ma ƒe ɖee ye wota.

Amewo nɔ tɔ dzi, wosɔ gbɔ, ɖe tɔ ɖoɖo la me, ke ame geɖee vovovo amadede vovovo ye nye nu si ke wodo, ame siwo nɔ amewo xɔm abe amedzroxɔlawo ene la wonɔ tsitre ɖe tɔ la to.

Ame ene wonɔ xɔ me le akplɔ nu eye wonɔ nu nom. Ŋutsu eve nyɔnu eve eye gbale aɖe nɔ woƒe titina le akplɔ dzi.

Ɖekakpui ɖe le xɔa me, dzɔdzɔme ŋutinunya ƒe dzesi wɔm wòle le nɔnɔmetata vovovowo me le mɔɖaŋudɔ dzesi aɖewo. Eƒe awu si wòdo ƒe amadede nye yibɔ.

Lã mese fefefe wɔƒe. Edze abe tsi ƒuƒu ƒe lã mese fefefe wɔwɔ ene Ame geɖewo nɔ dzia ƒo nɔ nu kpɔm. Wodo awu amadede ŋutiɖiɖi kple bluɔ kple dzɛ tsaka gbemumu wò.

Akpɔ ame woame ene le teƒea, wonye nyɔnuwo, eɖewo ƒe nuɖoɖowo, eɖewo nye bluɔtɔ eye eɖewo le abe, eɖewo nye amadede dzɛ kple tsaka bluɔ tɔ le wonu.

Ŋutsu eve, wonɔ nusrɔ̃ƒe ye ŋutsu ɖeka nɔ asi fiame nɔvia do ɖa enɔ atsitre eye wòdo miasi ɖe teƒe si fi ke wonɔ nua srɔ̃m tsoe ke wo do awu amadede ʋe.

Ŋu mɔ gã aɖe, eye eŋuwo le mɔ dzi, amea ɖe hã le gbagba dzem be yeatso mɔa me, ame bubuwo hã tso go kemɛ dzi zɔ mɔ dzi va tɔ ɖe mɔ ƒe go ɖeka dzi. Wodo awu amadede blɔ. Wonye ame ve.

Ame lãmetututɔ 'ɖe hã nɔ gasɔ me, lãmetutuzugasɔ ɖe me ye eʋu amekɔʋu aɖe nɔ yiƒe ŋgɔ bubuwo hã nɔ yeƒe megbedome ke ŋutsu ɖeka nɔ megbedome nɛ nɔ etutum, edo awu amadede ɣe.

Ame vovovo woame tɔ̃, wonɔ teƒe ɖeka eye wo nu srɔ̃m eye ame ɖeka le nɔvia ŋkume kpɔm eye ame ɖeka le nu si dzi wo nua srɔ̃m la kpɔm tututu. Ke àkpɔ ame eve hã le woƒe megbe dome, woƒe ŋkume medze tututu o, ke awu si wodo nye amadede blɔ.

Kelɔŋu ame eve, wolɔ ke ɖe ɖeka me wò yɔ eye eŋuawo ƒe amadede yi le wo ŋuae nye amadede dzẽ, ɛɛ heya kea lͻm ɖe wo me hã aŋtsiɖiɖie nye amadede yi ke le eŋti

Lãmetututɔwo nɔ sukuxɔme nɔ nu srɔ̃m ye nyɔnu eve le wo dome ye ŋutsu etɔ̃ hã le teƒe ma ke eye wonɔ nusɔsrɔ̃ dzi. Wodo awu nɔnɔme madede vovovowo.

Wova asi gã me wonɔ nuƒeƒle wodzi le asia me. Wosto teƒeyi yi teƒe yi ye ŋutsu sike le ameawo dome edo awu aŋutiɖiɖi dzesi le eŋu eye 'maɖewo do awu yibɔ vovovowo le asi la me.